Baagi loonkee kaay bu jigéen, buñ defaree piis bu sokolaa ak waxi, kuloor yu bari am bulu, ñuul ak orans ci suufam, amee tegee kaay si booram, buñ defaree waxi bu ñuul, uppi kaay muñ si ndeyjoor.

Njati gigen yuoye cupeh njari gigen yuneke ci ganawe njogu sol toubey yu gate nji dangie cupeh bi ci kawe sol kawas sol dale yu njoul cu neh ci kanm mongi sol mbube bu bula

Xalé bu jigéen bu taxaw, bu jaangë sol ilifom bu bulo, def kaala bu weex, taxaw, di wax si kow xanxi banta bu sokolaa, ci ganaaw am benen jigéen bu sol mbuba bu weex takka musoor bu bullu.

Batuwari jayee kai xaar ay xaar rang si ak ay xaar ak baay ponoomoto bu yerex ay ngoong siwo ay goor bu tog ay goor bu taxaw jaxaso si bi ak xaari.

Ah tali, chi santu chi yoni tali, motor yii dii daw chi sa ndeyjorr mii, mu ameh ootor bu wekh bu takhaw, chi ganaw am njull njull, tanki ohtor yu njull, chi ganaw autor behngi am kerr, taah ehtass bu bleu.

Utto bu yatu nyung ci lal sajaada di sujood di jamu yalla sol kuruss. Sop ay xhaftan segga seen bopa yi ci suuf, dalla yi ci seen kanam.

Bupou haleh bu jegain bu letou che kanam teress yu dem che kanam che ganaw mu raww ku puff ku toug ku che ganaw bopou be.

Lamu chenni loho bu sew tégé ci musóor bu weeh, ci digi chenn bi mungi ameh luhut bi orr bu defarè ak ay parè yu ndaw wa ndaw.

Nyarri dalla jigeen yu ñuul yu gudda, ci biir am sokola ,ci tanku dalla bi ci kaw am tafee kaay .

Maabulu neek taabulu lakekay bun defare hanka bu sukola che kaw am werr che ronn aye am bante hanka ak aye sesu toogu hanka.

Jigéen ju tahaw sol robba bu honku bu mèlah-mèlah tèg sah bu weeh chi kawam tè pus bu sokola sol daal la yu bulo, kanan chi kaw boppu bi.

Mburëbu, mburëbu footballèkaay, mungi ameh kapètu tapè, tapè nëh bu green ak bu weeh. Ay gòor yi daw, ay gòor yi play football yi daw chi atë bi.

Tooli mboxa, bu sankan, yenna mboxa yuy jog, mboxa yuy jog, am na doomu mboxa buy jog.

Auto priveh bu weex, chi kanam am palaati binda binda yu weex, ak bu ñuul, am seetu yu weex, ak lampa si kanam.

Keyetu xibaar de standard keyit bi mungi ame nyarri goor am kuneka ci kanam ak kuneka ci ganaw yaya jammeh sol xaftan bu weex, mbaxana bu weer ak veer am ay binda binda ci boram, ci kaw mungi am ay goor. Ak ay binda binda yu ñuul ci kaw keyit bi.

Ab booli armiñong mu ngi teggé ci kow, tabax bu xoñxa and ak kubeer, ci bóoram am ay...,morso bu weex.

Jigeen bu juxee ganawam, letu tressu kawar ci boppam bi, ci chaiti tress bi nass ci perr bem fess, perr bu orans, bu weex, perr bu sokola.

Kayetu, ci kanamu kayetu heebar bi mungi am ay binda-binda yu honku. Chi ron binda-binda yu honku yi mungi am ay nit ay mag yu góor ak jigéen. Gòor ju nekka chi kanam sol simiss, Ku chi topu jigéen bi sol mbubu bu bulo takk Musor. Benen gòor bu chi topu sol simiss bu bulo.